Chinchina n-yiliya ka niriba garita ka paɣa so ye liiga yɛlo za chinchina maa ni ka so gba ye eem neen' shɛra ka paɣa so gba bɔbi bɔb' girin ka paɣa so chana ka ʒi eem binyɛra o zuɣu ni ka gbibi shɛŋa o nuu ni.

Ninvuɣ' bɔbigu m-be ziliji zuɣu ka bɛ pam pilipili zipila ka shɛba be bɛ mi luɣili ni ka be di puuni ka shɛba tami zuɣusaa ka bɛ shɛba wuɣi bɛ nuhi ka shɛba mi za palli maa kpansi.

Bia mini do'so ʒi teebuli gbuni ka bindira pa teebuli maa zuɣu ka bia maa wɔɣi o nuu zaŋdi bindirigu niŋdi doo maa noli ni doo maa mi kpala ninkpara ka niriba ʒi bɛ nyaaŋa.

niriba pam n chena ka loori nima gba zaya loori nima maa sheli nyɛla zaɣa Yelo ka sheli nyɛ zaɣa ʒee ka shaŋa nyɛ zaɣa piɛlaka niriba tam jirambisa nima zuɣu ka shebi mii ʒi bɛ daguya gbini

paɣaba nzi taha bɛ zuɣu ni ka so chiŋchina ka ye liiganima ka paɣ'so ze bɛ tooni n tabi o shee

Niraba n laɣim ʒi teebuli gbubi doo mini paɣaba ka bindira tam teebuli maa zuɣu ka doo maa yɛ liiga piɛlli ka gbubi takari piɛlli n lihiri di puuni ka paɣa so ʒɛ n baɣa doo maa n gba lihiri takara maa puuni ka lara ka gba yɛ liiga piɛlli ni bin sabinli

Paɣa ye o tuma ni nema n do chinchina zuɣu ka lara ka gbubi o phone ka chinchina maa shaŋa yiliya ka shaŋa mi be robber nim n paaki paaki doya.

bɔraadenima m-be laa ni ka payanima pahi di zuɣu ni galanima ayi ni kpaam ka kpaam maa zahima mini varivari be di puuni ka laa nyɛ zaɣ' sabilinli

Paɣa mini bihi ayi n ʒiya ka ye neen'yinsi ka paɣa maa mini bi' yino paɣiri nema ka bi yino ʒi taɣili ni ka wuɣi o nuhi ka maa mi gbubi nema paɣira bi zaa yela neen'blue.

Dabba mini paɣaba ata n-ʒe duu sambanni ka dabba maa shɛba kurim ka loori sabinli gba ʒe yili maa sambanni ka taha tam dizuɣu.

bi'puɣim bila n ʒi gbarigu cheche zuɣu ka ye liiga buluu ka lara ka bi'puɣimbla guuri kanna o sani ka ye liiga piɛlli ka bi'puɣimbliso mii ʒi bɛ nyaaŋa

paɣa n-ye neen' sabila n-ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi lapitɔpu ka di pa teebuli piɛlli zuɣu ka gaɣili gba zaa tam teebuli maa zuɣu ka paɣa maa ga wɔchi

Niriba n pe laai nim ʒia ni bɛ vooti ka paɣa so zaŋ o vootibu takara niŋdi griin baaloti bogusi puuni ka gbubi takara shɛli o nu zaani ka paɣa ba ayi shɛbi za o nyaaŋa ka lihiri o.

Paɣi sɔ npri nosemat ka bɔbi bɔbiga, ka paɣiri onuhi ka somi zan baɣɔ, ka ye liiga piɛli ka gbubi gaɣili onuuni, kanirib za bi nyaaŋa, kabishab gba piri nose mat maa ka bipuɣi bilisɔ gba pa mɔtɔzuɣu.

Gbaŋ piɛla n-laɣim teebuli zuɣu ka bindira tam teebuli maa zuɣu ka bi' ʒi paɣ'so gbaya zuɣu ka tiriti zuɣusaa ka laatinima be bɛ zuɣusaa.

Bihi n-laɣim ʒi luɣ' yini ka tihi be bɛ nyaaŋa ni yiya ka bihi maa pɔbi bɛ nimbihi ka gbubi bɛ nuhi ka bipuɣiŋ' bila so za tooni ka gbubi o nuhi ka bi pɔbi o nimbihi

Paɣa n-zaya m-baɣi teebuli ka bindira tam teebuli maa zuɣu ka paɣa maa nyili o nyina ka gbibi pileeti piɛlli ka bindirigu be pileeti maa puuni ka shɛba gba ye neem' piɛla n-za paɣa maa nyaaŋga teebuli shɛli gbini.

Loori titali n ze pali sunsuuni ka wurim ka dabba ata za loori maa tooni n ye neen'sabila ka yino pili zupiligu ka shab mi bari motonim n garita ka loorinima be loori shɛli din wurim maa luɣuli

Gbaŋpiɛlanims n ʒi teebuli piɛlli gbuni ka sheba gbubi laptorpinima ka mii gbubi bukunima ka takaranima gba pa teebuli maa zuɣu ka foonimaa, ninkpara ni kapu nima ka di gba tam teebuli maazuɣu

polin' paɣa n-kpa ninkpara ka piri noosi maski ni zupiligu ka gbubi o foon ka taɣiri niriba palli zuɣu ka paɣ' so za m-baɣi o ka ye liiga ʒee m-bɔbi bɔb' ʒee ka sɔ chinchini ka loori nima gariti palli maa zuɣu.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu sumin puuli gbini ka ye niɛn'sabila ka piri namda piɛli ka do'so be suumin puuli maa puuni ka tihi piɛ n giliba ka sheba mee ʒi kpaŋa niriba ayi ʒi kpaŋa.

Loorinima n chani palli zuɣu ka shɛba ʒi palli maa lɔɣili ka shɛba mi chani palli maa zuɣu ka jiramiinsa bɛ di nyaaŋa ni yiya ni niriba shɛtɔri.

Paɣa doɣoso nima m bɛ ashiptini ka neesi nima be bɛ sani ka paɣa doɣoso nima maa ni yino so chinchini piɛlli n ʒi goro maa zuɣu ka Miskito n lonlo goriti maa gbini.

Bihi n ʒiya ka paɣa so gbubi bindira pam o nuuni n mali tari ti ba ka shab deeri ka shab mi ʒiya liɣiri takara shɛŋa puuni paɣa so ŋun tari ti bindira maa yela liiga piɛlli ka pili zupiligu.

Bipuɣimbihi n-so chinchina bɛ nyɔɣu ni n-za lain ni yiindi yila ka zaŋ chinchini shɛli lo bɛ shɛhi ni ka zaŋ binyɛra n-lo bɛ zuɣiri ni ka shɛli mi yili bɛ nyiŋgoya ni ka shɛŋa piri bɛ nuhi ni ka bimpiɛla to bɛ niŋgbuna maa ka niriba za bɛ nyaaŋga lihiri ba.

bindira ɛɛh laɣiri ni ŋman' piɛla ni bukunima m-pa teebuli zuɣu ka so ʒi teebuli maa gbuni ka gbubi kopu piɛlli ka dirinki sabilinli be di puuni

Bidibisi ayi m bɛ mɔri ni m gbubi malfanima ka yino ʒi binshɛɣu zuɣu ka ye sooja nɛma ka yino mi za zuɣusaa ka pili zupiligu ka ye singilati green ka so jinjɛm ʒee ka ya shɛŋa bɛ nyaaŋa.

Doo n ʒi kuɣu zuɣu ka paɣa mi ʒi tiŋa kaa bia za bi sani ka doo maa gbubi bia maa mini paɣa maa ka doo maa mini paɣa maa lara ka bia ma zaya ka gbubi toy ka "christ mass" "tree" za bi nyaanga ka takara nim min "robber" nima ni "box" nimavka bi pe doya

labtop foon kamɛra ni buku n pa teebuli zuɣu ka kuɣu piɛlli ʒɛ n baɣali ka liiga pa kuɣu maa zuɣu ka sheelf nim ʒɛya ka buku nim shɛbi shɛbi li

loorinima n-yɛrim palli zuɣu shɛŋa zami ka shɛŋa chana ka jirambiisanima be Palli maa luɣili ni di nyaaŋa ka niriba be loorinima sunsuuni chani n-ginda